Zama n-laɣim ʒɛya bihi mi ka bɛ laɣim maa bihi maa mi nyɛla ban zama maa mi nyɛla ban ka kalinli ka tii sa bɛ gbuni ka yiya kɔɣi kɔɣi ba ka tihi yirina yiya maa nyaanga

Nirabaayi n ʒiya dabba noli n nyɛba yino maa kurimi ka yino maa ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun kuriya maa pili zipiligu ka pili o nuhi nusuriti ka teebuli ʒɛ nyaanga ka binyɛra tamtam teebuli maa zuɣu

Niraba n ʒɛya bi mii zaa paɣaba mini dabba n nyɛba bi zaa ʒɛla zuɣusaa mɔri mii ka bi ʒɛya maa ka zaŋ binyɛra lo bi boɣari ni bi shahi ni bi zuɣuri ni ka yɛ shɛŋa bi nyingoya ni

Daadama nim n zaya ŋɔ maa daadama Bani ka kanli n nyɛ ba paɣaba mini dabba n nyɛla ka bi baari yaɣiri palli ka bi pɛnti palli maa zuɣu bini piɛlla piɛlla n ŋɔ ka ye yagba zaa ziya ka laati nima bɛ mbɛ yiya maa ni.

Sarati n niŋ palli zuɣu mii n nyɛli ka loori nim wurim zaa bɛ palli maa yaɣili ka loori shɛŋa bɛ palli maa zuɣu chana ka atakulɛta gba bɛ palli maa zuɣu

Daadama n galisi n zɛya maa niriba mbala ka loori nima zɛya ka jiŋli zɛya jiŋ titali nyɛli ka zama kuli kpɛ n pali li bi zaa zɛla zuɣusaa so bi zi tiŋgbani ni ka loori nima paaki.

Niriba ka a ku lihiri ŋɔ maa niriba ata laasabu n bala ka teebuli zi bi sunsuuni ka binyara ku kparim teebuli maa zuɣu buku nim mini takariti ka di ku pa teebuli maa zuɣu ka niriba ayi zi tiŋgbani ka yino zi zuɣu saaka puni yɛya ka garo ʒɛ yaɣili.

Paɣasribili n ʒi kuɣu zuɣu ka gbuni labtop ka taapira ka kaap tam o tooni ka bin nyurili bɛ dinni teebuli zuɣu ka di mii zaa tamya tabilɛt maa tamla teebuli maa zuɣu ka kaap maa gba tam teebuli maa zuɣu ka paɣasari bili maa mii gba ʒi kuɣu zuɣu

Niriba n ʒiya ŋɔ maa niriba anu laasabu n nyɛba paɣa yino ko n ko bɛ bi puuni yino ʒila tiŋa ka teebuli ʒɛ o tooni ka kapu nima jaagi nima tam o tooni ka che ka niriba ata ʒɛ zuɣusaa ka yino wuɣi o bɔɣu zuɣusaa.

niraba n ʒiya bi mii ʒila binshaɣu gbuni ka di ŋmanila paanu duu laasabu ka shab ʒi tingbanni ka shab ʒi zuɣusaa ka so gba ʒi tingbani maa ni ka bia pa o naba zuɣu

Paɣa n ʒiya ka gbubi waagashe kahali ni suu o nuuni ka dalibihi ayi ʒɛya ka din pun chim bɛ tahapoŋni tam dalibili yinga zuɣu ka chɛ ka kpam tam buɣum zuɣu ka waagashe kaha shɛli na bɛ piɛɣu ni n ʒɛya ka kopu tam dikpuni gbuni

Do so n ʒɛya ka yɛ toop ɛnd daawn ka gbubi baaji ka zaŋ liiga yɛlo n pa o boɣu ʒɛya ka pili zipipigu ka bin nyura kirɛt nim ʒɛ n baɣa o

Ya n-ʒeya ka niriba ʒi ya maa gbuni ka bɛ lo yuri ka bɛ ga ba lori ka bɛ ʒe yili maa sambani ni ka kom gba do yili maa sambani ni.

Sarati n niŋ ŋo maa ka paɣa so gbubi o bia ʒiya kuhura ka dabba ayi ʒiya n ŋmaaro foto ka shikuru bihi ayi mii gba lɛbi bi nyaangi biro n ŋmaari foto maa

Paɣa n doya chinchina mii puuni ka o doya maa chinchina maa paaki mi shɛŋa biɛla roba ni ka shɛŋa ka roba ni ka o do di sunsuuni ka la n doya

Niriba n ʒɛya ŋɔ maa ka polinga ʒɛ bi sani polinga maa nini tuhi mi na ka loori nim paaki ʒɛ yaɣali ka daadama maa gba zaa paaki n ʒɛ yaɣali.

Niriba n ʒɛya maa jama duu mi ka bi ʒɛya maa bi mi zaa ʒɛla Zuɣusaa so bi ʒi tiŋa shɛb bela too ni ka shɛb be nyaangi ŋɔ na ka bi nyaanga biri na ka shɛb too ni birina.

Bihi mini silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi maa gbaai silmiin paɣa maa n zaŋɔ niŋ sunsuuni ka bi mini o ʒɛya ka bidib bili yino maa ŋun ʒɛya kw kaɣa ʒɛya ka lihiri na dikpuni mii gbuni ka bi ʒɛya maa

duu n bɔŋɔ maa ka kuɣusi bɛ laa duu maa puuni ka sɛnta teebuli gba biɛni ka kaap tam sɛnta teebuli maa zuɣu ka binshaɣu gba pa dizuɣu ka chɛ ka pichɛs gba zaa tabi tabi Dikpuni ka laati nim bɛ duu maa puuni ka fulaawa'gba tamya

Niraba n ʒɛya doo n ʒɛ nyaangi ŋo o gbubila maik n zaŋ kpa o noli polo ka paɣaba ayi ʒi n baɣa taba ka ŋun bɛ sunsuuni maa pili zipiligu ka zaŋ bini yɛ kurosi o maŋ ka so baatoro ka yɛ liiga sabinli

paɣaba n gbaya ŋɔ maa shɛbi paɣarila ŋmana ka so mi koona paɣaba ata m nyɛba be paɣaba ata n nyɛba ka niriba ayi paɣari ŋmanaka yino mi koona ka teebuli za bi nyaanga ka bin yara tam tam teebuli maa zuɣu ka bia ʒɛ ŋun koo ni maa nyaanga

paɣisara anahi n-ʒɛya bindirgu mi ka bɛ diri maa yino n-gbubi laa maa ka zaŋ o nuu niŋ o noli ni ka yino zaŋ o nuu tim ka yino mi be nyaanga ka o zuɣu bi yina zaa ka vɔbisiri lihirina

Niriba n ʒɛya maa shebi ʒɛla zuɣusaa ka shebi ŋuniya ka gbibi daangbehi bɛ nuhini ka zaŋ binyera bobibobi bɛ zuɣuri ni ka ye neenʒehi ka so baatooro nima ka shebi ʒi zuɣusaa ka lihiri ba ka tihi yirina bɛ nyaanga.

niriba n ʒɛya ka lori gba ʒɛya be nyɛŋa bɛ mi ʒɛla varindani ka varinda maa puuni mali mahim ka lori nim ʒɛ be nyɛŋa ka be mi zaa bɛ yuni ƒɔmini ka yino yɛ sojanima ka gbabi mariƒɔ

tɛbuli n ʒɛya be yɛrigila bɛn soŋ tiŋa ka zaŋ tɛbuli maa tami di zuɣ' ka kuɣisi ʒɛ di gbani ka laati nim kparim luɣili kam ka bɛ kuli malimali do maa n kuli nɛɣim li laasabu n ŋɔ

Niraba n ʒiya paɣaba noli mii n ʒiya maa shab ʒila nyaanga ka loori ʒɛya ka bi ʒi loori maa gbuni ka shab mii ʒi tooni na ka tahapona tamtam bi tooni ka binyɛra bɛ di puuni

An lihiri binshaɣu ŋɔ maa dizai laasabu n bala maa bi duroyila paɣaba n baɣili yaɣili ka duroyi dabi n baɣili yaɣili kabi zaa ʒi zuɣu saa ka paɣaba maa kpuɣi bi nuhi zuɣu saa ka shɛb gba be zuɣu saa.

Sarati n niŋ ŋɔ maa di mii nyɛla din niŋ palli zuɣu ka loori maɣalim zaa ʒɛya ka binyɛra bɛ loori maa ni ka niraba ʒɛya ka so dabi tingbanni ka so ba moto n bɛ palli yaɣali maa ka yɛ liiga dozim ka lihiri li

Daani nbɔŋɔ ka paɣaba bɛ daa maani n kɔhiri bi bini yara bɔradɛ bɛni nanzuu bɛni alibasa bɛni ka paɣa so buɣi o bia zaya ka ahɛba gba kpabi bi bihi n zɛya o yɛanga ka chɛ ka paɣa so mɛ gba zɛya ka o yɛanga biri na ka so gba mi ziya n pari o daguli.

duu ni ʒɛya ŋɔ ka kuɣusi ʒɛ duu maa ni ka lais nim gba bɛ duu maa ni ka teebuli ʒɛya ka binyɛra tam teebuli maa zuɣu

Binwola kohabu shee n boŋo ka paɣasara ayi ʒɛ di gbuni ti mali leemu n mali wotamilo ka Alaafee biɛni kamantoosi biɛni kaarot biɛni giriin pɛpɛ biɛni n ti pahi din kpalim di zaa bɛ kohamma maa shee

Paɣiba n chɛna bimi zaa zila taha bi niriba anu n yɛ ba ka bi zaa zi siliba nim di baa anu bi zuɣuri ni ka yino gbibi baɣili ka kaɣi lihi na .

Bihi ayi n ʒiya yino dabila tiŋa ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋdi afi n chirigiri ŋun ʒi tiŋ maa zabiri

Paɣaba ata n chɛna bi mii zaa kpabila bihi ka bidib bili so mii ʒi o ʒili n tuhuriba soli yino ʒila gbambila ka paɣa yino mii ʒi kpalaŋa ka yino gbubi kpalaŋ o nuuni

Paɣasara ka a ku yuundi ŋɔ maa paɣasara maa zaa ʒila ʒiya ka di nyɛ tahapoŋ ni ka binyɛra bɛ lala tahapoŋ maa ni ka bi chinchina bi nyoɣani ka piri namda nima ka yɛ cheeni nima ka loori nim bɛ ni nyaansi n yirina

Namdanima n-yiliya maa ka dasitanima be roba ni m-pa teebuli zuɣu ʒe di gbuni ka binshɛɣu nyɛ yello m-pa di zuɣusaa ka baɣa namda nima maa

Paɣa n ʒɛya o ʒila tahapoŋ ka birash nim bɛ tahapoŋ maa ni ni polish ni binyɛra ka di bɛ tahapoŋ maa ni ka gbubi shɛli piɛɣu ni o nuuni ka binyɛra pam bɛ piɛɣu maa puuni ka tihi yirina o nyaanga ka o la n ʒɛya ka pili zipiligu